Omwana omughala omusomi ayambaile yunifoomu ya bbululu eliku ekitogyi ekyeru nhi ku mukono kuliku ebyeru. Ayambaile akakomo akalimu obwa bbululu nh'obwa kilagala. Agemye empiso, ela nga eliyo byali kutunga ku lugoye olundhi nga akozesa eghuzi edha kilagala.

Enhumba eyaitaka yaserekesebwa amabaati gakiragala yazimbibwa enooo ghansi kumbali ogh'olusozi, einhuma ghayo ghaliyo ebigogo era nga nikumbali ghano ghaligho enhimiro yetolwairwa kumbali emiti ghansi ere eriyo enhandha enhenhe.

Abaana abasomi mumyaka egiraganhwaku batyeime mukibinha kuntebe, abandhi bambeire engoye dha tishati dha emmyufu nh'empale dhakiragala nh'abandhi bambeire byabbulu. Baana bano balikuluka ebyemikono nga bakolesa eghuzi nh'empiso, kino kiyambaku abaana okumaliriza osoma nga balina kyebasola okola.

Abakazi basatu Bali tambula mungila era nga bulyomu ye twise ekinhwa ekye enku. Kumbali nhi kumbali kuliku eisubi aghalala nhe miti, kuluyi lunho olundhi kuliku ebinhaazi ebisobola okuvamu ebintu ebye ndhaghulo nga bwiito.

Omwana omulenzi mukulukulu ayambaire empale yakasayi n'engaito ndhirugavu n'omudhozi gwakiragala atyaime ghano ghaigulu kuluzimbe era nga ayemeraire ebigere kubigoma ebyazimbisabwa omukyanga. Kumbali ghale ghansi ghaligho amaadhi amangi, omwana ono ali kwota akasana.

Elyato elye embagho lili ghanho kumbali, kumbali ghale ghaligho ekidhyeri kya zimbisibwa mbagho ghaigulu eriyo langi ndheru ghansi ghaligho langi eye kimyufu. Ekidhyeri kinho kitambuza abantu bangi nhe bintu ebigheraku okubisabaza ku maadhi. Kumbali ele eriyo enhumba dha matafali era nga dha serekesebwa mabati.

Abaana basatu nga oghundhi ayambaire esaati eya bbululu oghundhi tisaati ndheru, oghundhi tisaati erimu ebikuubo ebyeru nhe bya kilagala, nhe bya bbululu nhe bye kirugavu. Oghe saati endheru aye mereire mu maiso gaibwe agemye kamera era nga ali kuba ebifananhi. Abaana banho ghainhuma ghaibwe ghaligho enhumba eserekese nhe'isubi era ghaligho nha bantu omukazi alambaire ghansi.

Ekinhonhi ekilinha amaghagha ameeru nha meirugavu kilinha amaiso amanenhe nho munhwa omughanvu. Kibonheka bulungi kighumulileku ku maadhi okumpi nhe kisimbe. Ebinhonhi binho bisikiliza abalambuzi olwe embonheka yabyo.

Omukazi ayambaile ekikoti kya maalunhi, nha kalesu mu nkoto nhe kikoofila ku mutwe ekimyufu alinha akakolo ku munwa, akabwika nhenhinhindho, alinha ensagho ku mukonha eyabululu. Ghale ghaligho musaadha ayambaile ayambaile gyaketi endhilugavu nha kakokolo ku munwa ali kebela omukazi nhakantu ku mukono.

Omusaadha mukulu ayambaire esaati mulimu ebikulubuzo edha kilagala omudhulufu, omugemugemu agemye eipapali mungalo dhombi. Eipapali kyenvu bukalamu, ama papali ganho gayambaku okugonza mundha aghalala nho kutugha ebirungao ebindhi bye twetaga mu musaayi.

Abakazi abagherere irala batyaime mukatale balisusa ebidhandhali ebibisi bwebata mubibo oghundhi kumbali ghale alinha kagho oghakiragala. Enhuma ghabo eriyo emmotoka enhenhe epakinze era nga omusaadha ayemerereku, emmotoka edho dhiyambaku otambuza ebintu obitola munhimiro nhimubyalo okubileta mubutale.

Ebyokulya eby'endhaghulo bitegekeibwa ku lusinhiya. Mu binho mulimu amagi, mwabamu ovakedo abonheka obulungi, mwabamu enhanha obunhanha obutonho, mwabamu obutiko, mwabamu amakoola ag'obutungulu, kuliku nhi nakati aghalala nh'akaso ak'okukozesa mukusala. Ebyokulya binho bizimba omubiri mu baana, mu bakulu nhi mu bakaire.

Abantu babiri omukazi nho musaadha nga balinha enviri mpanvu era nga ataireku aka kofira ku mutwe akeirugavu bagemye ensagho endhirugavu nhe ekintu ekya bbulu. Omusaadha agemye ekintu mungalo, kyebatyamaku aghalala nho luti, bali tambula era nga bali kwika amadhalanokwira mu lugudho.

Omukazi ayambaire ekiteteyi kyapinka nga kirimu ebyakyenvu n'ebirugavu, n'ekitambala ekimmyufu kumutwe abeese ekiboo kumugongo nga era akisibyemu akagoye akeru yakabisa ghaigulu kumutwe. Ekiibo mulimu mwogo omunhenhe omughanvu gwebanhazizaku obulungi, mulimu n'egyambiya, akaveera n'ekithupa eky'amaadhi.